Wen month don end and woman see say e no see e period or the one dem dey called menstration e go need go check either u go use pt strip or u go go lab make dem collect her blood, take know weda she get belle once’s dem don confirm am say she get belle d next tin wey dis woman go do b say e go need to go better hospital go register for Wetin dem Dey call an ten atal care, now an ten atal care na dat care at dem Dey give pregnant woman wen she carry belle to wen she go born d baby, wen she Dey go register for an ten atal care e get d tins wey doctors and nurses Dey Dey look out for, now all dis tins wey dem Dey look out for, na to make sure say she Dey fine d baby e Dey fine, one of d tins wey dem go look for na HIV status to know weda d woman get am or e no get am, anyhow wey e b d doctor go advice the woman, anoda tin dem dey check be say dem go check d woman weight if dem check her weight as she jus new come so, dem go dey check every time wey she go so dat Dey go know how d pregnancy Dey go, if d weight too much dem go tell am Wetin she go do, make dem bring am come down, if d weight no too much dem go tell am Wetin she go do make e Dey ok because d woman need to get beta weight for d pregnancy, no be say e go too much or e go too small, anoda tin wey dem Dey check na d woman BP dem go check her BP because e get problem wey dat one go fit Dey cause, so dem go handle d BP so dat e no go affect d baby, or e no go affect d pregnancy con Dey lead to complications, anoda tin wey dem still Dey check na sugar, if d woman get sugar d doctors and d nurses dem need to know, if e get d one wey dem Dey call protein for urine if still dey dem go still know how dem go take advice d woman, all of dis advice na too make ensure say wen e don reach time to born, dis woman e go born safely, d woman e go Dey alive d baby too e go Dey alive ,all of dem everybody go happy say new omomo e don come, now d new trend of evri woman wey e d medical world b say as d woman reach time to born e born, d woman e dey alive d baby e dey alive, anyhow wey she take born as far as she dey alive, and d woman dey alive na em we dey talk about now, so if a woman know say e don get belle quick quick make e register for an ten atal, dem go give her all d necessary writ ten job wey she need and den she go Dey follow instructions wey dem give her.

When woman don confirm say e get belly dey need clap hand for am because e nor easy to bring another life come dis world. And de big organization wey dey in charge of health wey dem dey call world health organization WHO don say e good make woman wey get belly get ogbong? quality health care so once dis woman just discover say e get belly make you go better hospital go register make you nor go one corner say when dat time don reach say e know one woman wey dey help am dey born no! make e go better hospital register so dat when e register e go reduce say person born pikin, pikin die or person born pikin e come get one complication happen or other. And again dem go ask am questions, dem go ask am question big grammar dem dey call am counselling dem go ask am question concerning how she dey feel some pipu dem get um some disease like TB,HIV, Malaria dem go ask tell am make e do many many test to take confirm if e be say she nor get am dem go tell her so that she go know den dem go give am de normal advice wey dem dey give pregnant woman but if dem come, come do de test come see say dis woman wey get belly so, she get all of all these things dem go know how dey go take place am on treatment so dat e nor go affect dis pikin wey dey come world de pikin when e come world good make e be say de pikin come say e dey okay nor be say dem go say dem born pikin and e collect dis one from e mama no! na make am that woman must go better hospital for her an ten atal care if e go dem go give am the right advise because if e nor get de right advise e nor go know de right thing to do and if e nor know de right thing to do e fit lead to problem some places dey wey be say if dey go there if de thing don pass their hand dem go say if water don pass garri dem go come carry dem go dat hospital why e nor go de better hospital from de beginning na we dey talk and dey try dey let pregnant women know now say if you wan go register, register for better hospital wey dem go fit take care of everything wey you need by de time wey get belly until you born you go.

My pipu una well done oh today I go like talk on antibiotics, how antibiotics be better medicine wey dey use dey treat bacterial infection for dis our age and time. Antibiotics na medicine wey be say pharmacy dem don produce wey dey go use take fight bacterial infection wey dey cause sickness and de way wey dis medicine take dey fight de bacteria be sey e go either kill de bacteria or e go stop de bacteria make e nor dey multiply again and if e kill am or stop am make e nor multiply e go come make de body soldier wey dem dey call immune system fit fight back and then de person e fit get well. Now e get different different type of antibiotics, na make am person nor go just go, go say e wan do wetin dem dey call self-prescription um you nor go just go carry buy medicine by yourself take because e get different different type and this different different type get different different bacteria wey e dey kill. Now, each of dem come still get how e take dey kill am na be de thing for inside wey we dey make sure say pipu nor dey do self prescription. And Some of de type of antibiotics wey dey na pecillin, cyphaloxivin phlocomon dey many for market so you must know de kind bacteria wey dey worry de person for you to know de kind antibiotics wey dem go use take fight am. And as years don dey years don dey go pipu don dey get many many knowledge for all dis things many many type wey dem don dey produce dey come e good make e be sey person go get better advice know de one wey you go take because dis medicine e don save many many lives pipu don use am treat pneumonia, tuberculosis and many many other sickness wey be say an bacteria dey cause am but as pipu come dey use use their hand dey take am even take am pass de one wey doctor say make dem take am or nor even take reach de one wey doctor say make dem take am na wetin go come lead to wetin dey dey call drug abuse, and when come do drug abuse e dey lead to wetin de pipu wey dey for dey for medicine dey say na antibiotics resistance and you see dis thing e nor good at all because when dat bacteria don come sabi de medicine wey you dey take dat medicine, when you take am nor go work again. You come need to go carry bigger one for dat antibiotics make you use take treat am. What of if person don abuse am, abuse, abuse am no bigger one come dey, so we dey tell our pipu for house make dem sure dem go meet better doctor wey go give dem medicine and make take am as doctor take write make dem take am, when dem take am like dat e nor go lead to antibiotics resistance de person go dey well. And even pipu wey dey produce am dey themselves nor go stress to say dem wan dey look for higher higher one to do so make ensure say we nor do self medication as dem dey call am sey we go carry buy medicine wey doctor nor say make we take.

My pipu una well done oh today I go like talk on antibiotics, how antibiotics be better medicine wey dey use dey treat bacterial infection for dis our age and time. Antibiotics na medicine wey be say pharmacy dem don produce take fight bacterial infection wey dey cause sickness and way dis medicine take dey fight bacteria be sey e go either kill de bacteria or e go stop de bacteria make e nor dey multiply again and if e kill am or stop am make e nor multiply e go come make de body soldier wey dem dey call immune system fit fight back and then de person e fit get well. Now e get different different type of antibiotics, na make am person nor go just go, go say e wan do wetin dem dey call self-prescription um you nor go just go carry buy medicine by yourself take because e get different different type and this different different type get different different bacteria wey e dey kill. Now, each of dem come still get how dem dey kill am na be de thing for inside wey we dey make sure say pipu nor dey do self prescription. And Some of de type of antibiotics wey dey na pecillin, cyphaloxivin phlocomon dey many for market so you must know de kind bacteria wey dey worry de person for you to know de kind antibiotics wey dem go use take fight am. And as years don dey years don dey go pipu don dey get many many knowledge for all dis things many many type wey dem don dey produce dey come e good make e be sey person go get better advice know de one wey you go take because dis medicine e don save many many lives pipu don use am treat pneumonia, tuberculosis and many many other sickness wey be say an bacteria dey cause am but as pipu come dey use their hand dey take even take am pass de one wey doctor say make dem take am or nor even take reach de one wey doctor say make dem take am na wetin go come lead to wetin dey dey call drug abuse, and when come do drug abuse e dey lead to wetin pipu wey dey for dey for medicine dey say na antibiotics resistance and you see dis thing e nor good at all because when dat bacteria don come sabi de medicine wey you dey take dat medicine, dat medicine when you take am nor go work again. You come need to go carry bigger one for dat antibiotics make you use take treat am. What of if person don abuse am, abuse, abuse am no bigger one come dey, so we dey tell our pipu for house make dem sure dem go meet better doctor wey go give dem medicine and make take am as doctor take write make dem take am, if dem take am like dat e nor go lead to antibiotics resistance de person go dey well. And even pipu wey dey produce am dey themselves nor go stress to say dem wan dey look for higher higher one to do so make ensure say we nor do self medication as dem dey call am sey we go carry buy medicine wey doctor nor say make we take.

Ok my pipu, today we go dey talk about balancing meal. Balancing meal, mean say we dey eat food wey contain all de classes of food for their right proportion na be de word or you say right size. Now if you do am like dat all de nutrient wey our body need to ensure say e dey kankpe we go get am and how person go take know if e dey do balance meal, now make we imagine say for de plate wey we wan eat dem dey call am plate model tell somebody say e get one flat plate wey your front now for dis flat plate wey dey for your front half of dat flat plate now, maybe say na fruit e contain, fruit and vegetable den quarter of dat plate make e contain protein any kind of protein um na beef um, fish um chicken um any one wey you want den de other quarter make e be say na carbohydrate dey for there then make you come ensure say you get water stand by for there now na e be plate model when you fit arrange am like dat you know say you don balance meal and make you try wey be say you dey change meal at every time wey you dey eat nor person go eat ?eba for morning, eat eba for afternoon, eat eba for evening, no, e nor good like dat any one wey you wan eat make you ensure say as I take talk for plate model e go use am if in de morning you want eat rice you go use plate model in the afternoon you want eat yam you go use dat plate model for evening you say ok you wan take something like na sandwich you wan take you go just still use dat plate model and de best way to take enjoy dis kind of meal na when e be say you dey eat with family or you dey eat with friends because by so doing you go come see say joy dey happiness dey and when joy and happiness dey food dey enter body well.

Ok, now, we go dey talk about bandaging technique. Now, bandaging technique na way wey be sey person help person wey don injure and wey need bandaging to ensure sey dat e injury or e wound e nor pass be careful na wetin we dey call first aid, first aid na first aid the person dey give like dat so. And to bandage e many reasons wey be sey pipu dey use bandage. Number one reason e fit be sey to ensure sey de wound wey de person get e clean cos if e clean na e make de place heal well well, another reason person dey apply bandage na if de person wan make sure sey their blood wey dey rush for there e stop am, so, e use bandage to take ensure sey dat blood e stop. Another reason too, na so dat if de person probably e break hand oh, break leg oh make de thing nor go worst before dey carry de person go doctor. So na dis one I go say be de three major reason why dem dey use bandage. And e get different type of bandage, these different type of bandage go determine de kind um thing wey happen to de person na go determine de kind of bandage wey dey go use. So, I go just list out some type of bandage so dat we go know for dis particular um case, see one wey person fit use for dis particular case see de one person fit use. Now, e get wetin dey call gods roll, elastic bandage, e get wetin dey call adhesive bandage, now each of dis bandage get wetin e dey do. So for instance now sey person break hand dey fit use gods roll take arrange de hand make sey e dey position before dey carry am go hospital when person dey apply bandage make e ensure sey where e dey put am na clean place or after dem don already dress de place clean before e put am because if not e be say person dey introduce bacterial enter dat wound or injury and e nor good like dat. so De person must ensure sey e put the thing firmly when we sey firmly de thing go dey tight nor sey e go too tight when blood nor go pass de place oh. But e go dey ok, we be say de thing nor go lose quick quick. If na pressure e dey try apply dat pressure e go dey well e nor go too tight to sey blood nor go pass or go take dey lose wey go sey wetin de person dey try achieve e nor fit achieve am. So, which ever case wey be sey de person dey use make e use de correct bandage techniques for de correct injury or wound and de correct bandage with de correct bandage technique. Thank you.

Today we go talk about barriers wey person fit see if e want go get family planning services. Now, wetin be family planning, family planning na correct spacing wey couple don decide by dem self sey dem wan do for their children nor be say dem go dey born children like market days. So, now wetin be de barriers wey couple face experience if dem wan go do family planning. Dey get different barriers one of dem wetin dey call social and cultural barrier. If e be sey de person where e dey culture nor agree make dem do family planning, some pipu say children na God dey give children make e nor try stop children wey be sey God don give. So, if de person culture or de society wey de person for see him self nor green for family planning na be one barrier wey be say couple or woman fit see if e wan go for family planning service. Now, another one na wetin dey call economic barrier if de woman or couple nor too get money and for dat e community or society de money to family planning e too big e go still affect dem. so de number two rason na if the money to take do am nor get am. De number three reason be say dem nor even get de information at all, dem nor know anything about family planning. E get some pipu wey nor know anything about family palnnig at all but wetin dem know be say nor be de correct thing na dem know. So if dem nor get correct family planning education dem nor go fit know say dat service either dem need am or na wetin go benefit dem. Then another thing, de number four na health care system barrier. If you nor get health care facility wey dem go fit go like hospital or clinic wey dem fit go take go do am um e don turn to barrier for dem. Dey nor go fit get dat family planning wey dem wan get. So, e good make e be say dis barriers big health um pipu make dem look into am, our government make dem look into am because pikin suppose come by choice and nor be by chance.

Today we go dey talk about blood loss control, now, na when person dey bleed na dey say de person dey loss blood and dey talk am say life na blood na e dey. If person dey bleed dem nor control am e fit lead to wetin dem dey call shock if de blood wey de person dey lose too much e fit even lead to de person death so e good make e be say fast way to take stop blood lose dey carry am for de person to ensure say de person life dey safe dis one na e be de importance why e good make dem dey control when person dey bleed or person dey lose blood. E get different method wey dem fit use but number one method na be say dem must press dat place where blood for dey come out well well either dem press am or dem go tire am tight to ensure say dat place nor dey bring blood well well dem go use clean cloth or dem go use clean bandage press am, press am well so dat blood nor go dey follow there dey commot. Another method wey dem fit use na, na wetin dem dey call tunicate method but you see dis one na pipu wey don go de school wey be say dem don train dem na go fit use do dis one but pipu wey nor go de school na to apply pressure you press de place well well make de blood for no dey rush de wey way e take dey rush and if we see say person dey bleed nor be time to come dey shout nor be time to come dey run up and down. De first you go do be sey na to calm the person let de person know say yes e dey bleed but make e calm down sey you wan handle de matter calm down try make you reach out tell person make person help you call any medical person wey dem go come help because na wetin dem dey call first aid you de do just to sustain de person before dey come so if you calm de person call for help when you don call for help ensure sey you dey look de person wey dey lose blood sey e nor dey be like who wan faint if you do all these one you go see sey dat person wey you try take rescue de person go dey alive e go even still come, come thank you.

Okay today we go dey talk about breast cancer. Wetin be breast cancer? Breast cancer na when cells wey dey for woman breast dey grow fast fast. wey no get control. De go con form wetin de dey call tumour. And from dat one, e go con dey spread dey go for different different cell. De o just dey fast fast dey go. And dis thing, e dey common for women. Now, no be only women dey get am oh. Men too dey get am but e dey common well well for woman body. Now, wetin fit make pesin get breast cancer? Na if person for the person family get, pesin fit likely get am. If e be sey the pesin age um e get particular age wey fit get am, from forty and above. E con get person lifestyle. Person woman wey dey drink, woman wey dey smoke, e fit get breast cancer because dat thing wey e dey take for e body, it fit dey help the thing, make the thing the cell dey multiple fast fast. And den, e good mey e be sey woman sabi check e self. If woman dey do self-examination or e go hospital make de check her breast. If you see anything wey no suppose dey for e breast, the one wey de dey call lump make e quick go hospital. So dat de go check the thing well well because from dat lump na im e fit lead to breast cancer. And e get different ways wey e be sey, de dey treat am. And the treatment, e depend on the level wey the thing don dey by the time wey the pesin don go hospital. The level, na the doctor go tell the woman the level wey e dey and the way wey de fit comot am. Now, dis thing no be wetin dey make pesin dey fear at all but de say prevention is better dan cure. If pesin dey smoke, dey drink, if pesin see sey e dey likely to get am, na to meet doctor let am know. Make de check e breast at least in a month or every six month or once for every year. Make the woman de go check am. And e good make pipu still know about am because people no even know wetin e be. Some pipu no know how de go take do the examination for their self to take know if de get lump or not. But e good mey be sey who know make e tell another pesin. Woman wey hear am, make e tell another woman, woman wey sabi am, make e teach another woman. If we all do am like dat, we go see sey nobody go die as a result of breast cancer. My people una Weldon

My pipu una well done o. Today we go tok about di diffren position wey mama wey don born pikin fit use dey breastfeed di pikin. Now, we get di one wey dem dey call cradle hold. Dis one, di mama go carry di pikin body well well. Di pikin head go dey for im hand, im bumbum too go dey for im hand. E go Pikin go dey breastfeed like dat. And we still come get one wey dem dey call cross cradle hold. Dat one e come be like opposite of cradle hold. Di mama go still hold di pikin, but now wia im hand suppose dey, wea di pikin head suppose dey. Na em e hand come dey for the cross cradle hold e be like say na em dem dey call opposite of cradle hold. Den again, we get sideline position. Dis one na cross cradle hold mama go lie down, pikin too go lie down. Di mama go dey feed di pikin as two of dem lie down. Make dia two get betta position, rest well well as di pikin dey eat. Den come get di one wey be say back nursing position. For dis one, this pikin mama go lie down for sometin wey be like chair no be say e dey lie down for bed o. E go lie down for wetin be like chair. As e lie down, e go carry di pikin put for im body like say e carry pikin put for chest. As di pikin dey dia and she sidon for dia, e go dey breastfeed di pikin. Den anoda one na football hold. Dis one dis one dey good very well for mama dem wey be say dem born maybe through wetin dem dey call operation or probably e get operation wey dem do for dia belle and den di belle now dey pain dem. Bicos if you use any oda method take breastfeed, di tin go dey put pressure for dia belle and pain go dey. E no good make mama wey just born still dey undergo diffren diffren pain. So for dis football hold, di pikin bumbum no go dey for di mama body. E go dey for sometin like say e dey under her armpit. As e dey for under her armpit, di pikin head now from side go dey breastfeed di baby. Many mama dem wey go through operation dey like dis one well well bicos e no put pressure for dia belle. For anyone wey any mama go like fit do, make she know say make she sure say di pikin dey eat well well. say Oyinbo dey call am latch make im mouth dey for di breast and e dey suck di breast well well.

Okay, today we go dey tok about college student meal idea wey be say e go dey good for dia pocket. So, e get diffren different food wey pipu wey dey school go fit dey eat. And first, I go tok say make dem dey buy tins wey dey for season. If dem dey buy tins wey dey for season, den di tin go cheap for dem. Now, one easy one I go say na akara and akamu. To do am e dey very easy. Na to just buy beans flour. If you buy beans flour, you buy akamu wey dem don already do, keep am, store am. If you get fridge, you store am. Anytime wey be say you wan eat akara and akamu, you fit make am. E dey very good. Den eba no suppose garri no suppose finish for your hand so dat you fit use am take dey do diffren diffren swallow. You fit do eba and egusi, you fit do okro and eba, you fit do diffren diffren soup wey you wan do, depending on how di season dey. Even do vegetable soup and di eba. Why? Bicos say you get garri for your hand. E get oda food too wey you go fit do. Food like egg and bread, tea and bread. Suppose get provisions for your hand so dat sharp sharp food wey you go just do, wey you go eat go class. E get spaghetti. E get di one wey dem dey call am spaghetti surprise. Spaghetti if na season of carrot and green beans, you carry am slice am put inside so dat di tin go still dey healthy make you take eat. Egg even if you no get money for meat, you no get money for fish make sure say egg... even if you no even get money for egg, make sure say crayfish dey for di food wey you dey cook. And den beans. You get beans and rice, you get beans and stew. We fit even get jollof rice if you know jellof like di one wey you dey chop for house. We get di one wey we dey call accident rice, but di tin be say make you ensure say anything wey you dey eat, make e be balance diet. Small small, small small, you fit even do toast bread sandwich for breakfast. We get yam porridge anyhow wey you take want am. E good make you make sure say you save cost.

Okay, today we go dey tok about chronic pesin. First of all, wetin be chronic pain? Chronic pain na pain wey pesin don get for over three months three to six months. Di pesin dey treat am but e be like say di tin e no dey go. Now, how pesin go take know say dis pain don bicom chronic pain? Like I tok bifor, na when di pain don dey come up for like three to six months. Sometimes e fit just be say e go just dey for dat three to six months. Sometimes e fit be say e dey come, e dey go for inside dis three to six months. And again, di pesin go see say dat pain really really really dey pain am. Sometimes, e fit even make am no fit waka at all. Sometimes e fit even be say that side of di body e no dey fit dey feel am. Sometimes dat part of im body go be like say na somtin dey chuck am for inside dia. All of all dis tins na signs of chronic pain. You fit don still take drugs, but still di drugs e no finish di pain kpatakpata. And den anoda sign be say e fit even dey make pesin no dey sleep well. Dat pain go too much. di pesin no dey sleep well, di pesin no go dey interested for anything wey e wan do. All dis tins wey we say e dey do, wey e dey enjoy bifor bicos of dis pain e no go fit do am again. Im go dey try dey look for ways wey e go rest or focus on di pain wey dey pain am. And den, im go dey feel tired well well. Di pain go don make am E go just tire. E go just make am dos tins wey e for like do. Dat pain go make am no fit do am again and e go make am to eat, for were, e no fit eat. Di pain sef go even dey give am headache. Di pain fit make be say di muscles de go be like say the muscles e stiff say di muscles stiff well well. So anyhow wey e be say di pain dey, and if e be say di pesin don try, try e no work, wey be say medicine no work make e go meet doctor. Make di doctors ensure say di root cause of dis pain. dem help am, so dat all dis signs wey e dey get di pesin fit live normal life.

Today today we go dey tok about clinic. Na clinic na part of health care facility wey dey take care of pipu wey dey for community. Now, di diffren between em and hospital be say dis one, dem no dey carry pipu keep for dia say dem dey admit dem. But once di pipu come, dem go treat dem and dem go send dem go house most times, dat very day dat day wey dey come na him dem go comot. And we get diffren diffren types of clinics. One, we get primary care clinics. Now dis one e just be say na mostly for e check up, immunization, and small small health problem na im dem dey do for dia. Anoda one na specialist clinic. Dis one e fit just be say na one kain particular sickness na im dem dey treat for dat place. E come still get di one wey dem dey call urgent care clinic. Dis one na wia e be say pipu go just quick e be like emergency centre. um dats were if somtin happun, just quick, make dem go fit make sure say di pesin dey well bifor dem go refer am go hospital. Den we come get di one wey dem dey call community clinic. Dis one na places like village wey dem no get hospital. Dat clinic now na im go come dey serve as di hospital. Dis clinic e fit be say na individual get am, e fit be say na govment na im put am. But for all of dem, clinic e no dey admit pipu say make dem stay for dia two or three days. As pipu come, dem go make sure say dem go dat same day. And den, e get small small benefit wey e be say clinic dey get. Now One be say e dey closer to di pipu. How? If e be say community no fit afford hospital or govment never do hospital, clinic na go fit help dem manage case um make di case no wetin make e no waka like say water don pass garri. manage case make di pipu still wetin dey alright. So e dey very easy for pipu to reach. E be say e no dea or too much cost like say pesin dey do for hospital. And den, di pesin go see di doctor one on one. E get access to di doctor. um 

We go dey tok about cold today. Cold na infection wey don affect wetin dem dey call di upper respiratory track. Now for dis upper respiratory track, e concern nose and throat. Sometimes, e fit be say na virus na him cause am the one wey dem dey call viral infection. Now, wetin be all dis tins wey dey cause cold or wey fit cause cold? I first tok am bifor, e fit be virus, bacteria. Remember wen dem dey tok about corona virus, um say one of, wetin dey wetin be symptoms wey e dey get na cold. So Wetin come be di symptoms of cold? One, di first tin be say runny nose, di one wey dem dey call catarrh, the person go get catarrh, Di pesin e go dey find am difficult to breathe. E go be like say di chest e go be like say the chest dey squeeze, e dey tight. And di pesin go dey sneeze well well, em go dey sneeze, im go dey cough, di pesin no go fit swallow somtin wey no go pain am for throat dat one wey dem dey call sore throat. If e wan try swallow somtin, di tin go pain am for throat. And dis throat and dis cold e dey spread fast fast from one pesin to anoda. So if you dey for wia e be say people or pesin dey sneeze, dey cough, e get catarh no allow di pesin use dat hand take touch you. Make you try give di pesin space. And how e fit be say you fit prevent dis cold? Na di one wey dem dey call good hygiene. If you go outside come back, ensure say you wash your hand wit soap and water running water. Den give pesin space. Wey If you see say e don get all dis symptoms wey I tok, give am space. And you, make you try dey drink plenty plenty water. Make you dey try dey drink plenty plenty water. And if pesin don come get dis cold, wetin di pesin go do? Make di pesin ensure say e rest. Make e be say e no go fit spread am give oda pipu. Make di pesin drink plenty water, and make di pesin go meet doctor, tell doctor how e dey do am, make doctor give am medicine.

Today we go dey tok about common pregnancy complicattion. Now before we tok about common pregnancy complicattion, we go first tok about normal pregnancy as e concern how di placenta take dey. Now for normal pregnancy, di placenta e suppose dey for di upper part of di womb. E no go near wetin dem dey call di cervix, wia di pikin head go pass when e wan come outside. And we know say placenta na wetin dey give pikin food, oxygen while e still dey for inside belle. Now two type of common placenta complication, pregnancy complicattion wey we go tok about. One na total placenta previ, previa, di second one na placenta previa, make we, partial placenta previa. Make we tok about di total placenta previa. Na for dis one, di placenta don go cover cervix dat’s wia di pikin go for come out when e don reach time for dem to born am. E cover am, e no dey far from am. And dis one fit cause say woman go dey bring blood comot from body when e dey for second or third trimester. We come still get the one partial placenta previa. Dis one, di placenta no cover all di cervix, but e wan still be like total placenta previa e cover am small. And same tin, di woman too go dey bring blood come out from body. Why? Bicos dat place centre no dey wia e suppose dey, And if dis tin happen, e fit make di woman no carry di pregnancy reach di full nine months wey e suppose carry am. And if e no carry am, e mean say dem go need use operation comot di baby make dem save mama and pikin. Why? Bicos di bleeding fit make di woman lose em life. Woman wey get placenta problem go see say e dey bring blood comot from her body wen e no suppose be. And ways wey be say dem fit manage dis na say dem go dey monitor di tin well well, dem go make sure say dem get room for blood transfusion, and dat woman go dey rest well well bicos she need rest. Either ways, make she go hospital, so dat dem go know how dem go take do am.

Ok today we go dey tok about community outreach programmes. Wetin be community outreach program? Community outreach program na program wey dem design to take reach pipu wey dey for community to take create awareness concerning one particular matta. Now them get diffren type of community outreach program and di type na im go determine wetin di pipu wey dey do am dey wan achieve. Numba one, we get health awareness program. Na for dis one e be say di pipu wan archive health awareness make dem tok to pipu about a particular health issue and how di pipu go fit take get knowledge put for dat tin. Anoda one na youth development program. Dis one fit be say na wetin have to do wit pipu wey dey go school, e fit be say na wetin um need to be wen pesin go learn skill, wey person go fit get who im go dey look up to. so Na dat one be youth development program for community. Now We still get social services program. Now Dis one na to still create awareness tell people say e get places pipu wey you fit meet if you dey pass through one kain problem or the other for community. Now when dey take this awareness. Like I tok bifor, e get wetin di pipu wan archive, de people wan dey closer to the community people wan connect wit di community pipu, make dem make sure a particular problem wey dey don dey see for that community or wey dey no wan see for that community dey make sure say dey eradicate am that means dem comot am kpatakpata. Now, we come get benefit of community outreach programmes? Number one, e dey give knowledge to pipu wey dey community. Wetin dem no know bifor concerning matta, e go make dem know am. Anoda thing be say, e dey give pipu confidence take come out since they see person wey come talk their problem, since they see person wey come talk wetin dem no know. E go carry them, e go make them fit come out, come talk to people about the matter. And den, e dey make love and unity dey for community. As the pipu come out gada dey tok to them, e dey make them meeting increase for unity. And the dey go dey support each other evri bodi go know say im go take charge of im life take charge of wetin em dey do dey for community.

Today we go dey tok about community support for mental health. But first, wetin be mental health? Mental health na wen we pesin dey okay for im head. How? wen pesin the way wey em take dey think, di way wey e take dey behave, di way wey e take dey handle stress e dey okay. Di way wey e take dey relate wit pipu, e dey okay. Na dat one be mental health. And as pesin dey take care of im physical body, im physical health, im go still take care of im mental health. And community wey we dey, e get huge!!!!! role wey e go play for mental health. Why? Bicos if di pipu wey dey di community dem dey okay mentally, problem no go dey. Now, e get diffren type of support wey community fit give for dis mental health. E get one wey dem dey call support group. Dis one na wen be say pipu wey get particular issue wey dem dey face dey go just make sure say dey gada dem togeda make dem dey share dia experience wit each oda. As dem dey share dia experience, e dey encourage dem. Dem go see say ah, wetin dem dey pass through no be only dem dey pass through am, oda pipu dey pass through am. Na em make you see some pipu dey go say, “Dis one survive o,” “Di oda one wey survive o.” “Dis one survive o”that Mean say pipu wey be say dey don go through dat tin but dem still come out strong. Anoda one na peer counseling. Dis one na wen be say pesin wey dem don train, go come dey give dem emotional support dey help dem dey guide dem. You know say for dis tin person some of dem fit wan commit suicide, you give dem reason to live. Den anoda one na mental health education. Dem go create workshop wey be say workshop wey dem go call pipu togeda, make dem sidon tok about wetin mental health be. Bicos some pipu dem no know say mental health dey exist. Dem go only think say na wen pesin body dey hot, na im be sickness. But some pipu dey no well, and na mental health problem na dem get. And den na to still create access wen dem don make dis awareness dey, make dem create access give them so dat dey fit dey meet pipu wey dey fit tok to. If community do dis tin, e go reduce soo!!!! Many problems for community. E go make di pipu stand up for dia sef, E go make di pipu no dey feel low, di one wey dem dey call self low esteem..

Okay today we go dey tok about comprehensive sexual education CSE Now, dis tin na wetin dem dey tell pipu about sex, dia relationship wit odas, and dia reproductive health. Now, dis education or dis teaching, e carry many many tins follow body bicos wen dem go dey teach am dey go make pipu understand tins like puberty, dem go make pipu understand tins like STI, wey dem dey call sexually transmitted infection. Dem go make pipu understand tins like contraception, who know and get belle or who no wan give pesin belle, wetin im go fit do make im sure say di pesin or e no give pesin belle or e no carry belle. E go make dem understand somtin wey dem dey call consent say, you no go just carry yourself go sleep wit anoda pesin witout say di pesin give you consent and den, you still make dem know say, make e dey okay for dia gender. If you be boy be boy, if you be girl, be girl. But if dem dey teach all dis tins, e get diffren diffren areas wey pipu wey dey teach am dem wan achieve. One, first of all you no go just carry teach evritin, depending on di age of di pipu and di culture of di pipu e go determine how dem wan take tok, wetin dem wan tok. Again e don e depend on wetin don dey available wey pipu dey dey call researchers dey don research, come tell pipu wey dey give all dis education say dem don already research, so dem also dey tell dem tins to do or wey dem no suppose do, bicos last last na say girl carry belle or boy give girl belle. Now dem go tell dem, about contraception wey be say if dem use am you no go carry belle. Even if di girl carry belle, wetin dem fit do to ensure say di baby and di mama dey okay. And den how dem fit take clean dia sef well, dem dey call am hygiene, sexual hygiene. Make sure say dem dey okay for down below, dem dey okay say bicos as boy and girl dey enta puberty, many many tins dey happun for dia body hormones, and if all dis tin dey happun, dem need to be clean.

Okay today we go dey look at corprate strategies especially for stress. Now make we understand say stress na normal tin for life but di one wey no good na di one wey don enta chronic. So na chronic stress na im no good at all for us. But anyhow wey e be make we know say e get way wey dem fit take cope wit dis stress. Now we go dey tok about diffren ways wey pesin fit cope wit stress. Numba one na physical coping strategies. Now wetin pesin fit do physically make im take cope wit stress. E go dey exercise na di one wey you go go register for gym or you go go youtube so dat you go fit dey get exercise wey you fit dey do. If you no fit go gym you go dey do am for your house. Anoda one na say im go learn how to dey do deep breathing. E go dey breathe in dey breathe out dey breathe in dey breathe out. Oyinbo dey call am mindfulness. Den anoda one be say im go dey learn how im go take do progressive muscle relaxation or yoga meditation. Dis one tok about mindfulness so e dey for inside. If you dey do yoga meditation dis one na wetin you go fit do for im house to ensure say im dey physically dey cope wit stress. Anoda aspect na emotional coping strategies. Now how pesin fit be say e go fit manage dis stress. Numba one be say make you try dey write down how you dey feel bicos somtime na how pesin dey feel go fit make am dey stress, no be even wok wey im dey do. Make im write down how im dey feel. Anoda one be say make im dey tok to pesin. Dem say problem shared is problem half solved. So if you no fit tok to pesin make you find therapist wey im go follow tok. And den anoda one be say make im still dey tell imsef say e don try. Make im dey tell imsef say e don try no mata wetin im dey pass through. Di tin be say once anoda day don come. Life dey. How pesin go take pass dat day go still come so make pesin dey tell imsef say im don try. Den di last way wey be say pesin fit cope wit stress na lifestyle coping strategies. Now For dis lifestyle coping strategy, numba one be say time management. Make pesin dey priotize wetin im wan do, wetin dey urgent make im do am first bifor e go so dat im no go come dey find how im wan take dey hurry hurry hurry hurry do somtin. And den make im try dey eat well and make im dey sleep. And wen e reach time to take play make im play so dat im body go fit relax well.

Today we go dey tok about coping wit high hospital bill. You know say wen hospital bill or medical bill high, e dey make pesin mind dey shake but we go dey look how pesin fit cope wit am. Now one way wey pesin go fit take cope be say, make im really understand di bill bicos as dem bring bill come, bicos say you no really understand, e go make am fear. One, make im understand how di bill take come. Make e look evritin wey dey write for di bill if na wetin truly truly dem do for am. If na him, den make you go understand if you get wetin dem dey call insurance or HMO. Make im know wetin im HMO or insurance fit cover. If you fit do dat one, money even big part of di money fit comot. And den if e don do all dis ones and e still be say di tins still dey fear am, make im go ask questions. Dem say wey ask question no dey miss road. Make im ask questions. Wen you ask questions, dem go let am know how di tin take reach like dat. If all dis tins you don do am, e come be say di matta still wear as e be, den e fit go make dem help am. E get pipu wey dey help pipu for medical issues. If e fit reach out to dose pipu, make dem help am, give am assistance, make e reach out to dem. If e bi say e get pipu wey e fit negotiate wit for di hospital management, make dem take reduce for am, make im reach out to dem so dat dem go know wetin dem fit do. And den if e be say you don do all of dis tins, bifor pesin even dey go nobody plan for sickness nobody plan for sickness, make um show say e fit tell dem say okay, payment plan. If pesin no well, how e wan take pay hospital bills? And den make e consult financial adviser. Na dem go fit give am di best advice how e go still cope.

Today we go dey tok about medical services cost of medical services wen e bi say e don pass time wey be say pesin suppose pay. And you no see moni take pay. If pesin no fit pay moni for hospital, yes, em money im body no go dey well bicos di pesin wey e carry go dia, hospital too no go release am. But e get many many tins wey dey follow am if de pesin no quick pay. E fit be say di hospital go fit dey add moni every day wey di pesin dey dia. Dem go dey add moni, dey add moni join di one wey you never even fit pay bifor. And then, e fit be say if dem see say dem no fit collect am togeda, dem fit report di pesin give police. Dem fit still report di pesin give agency wey go make di pesin dey into debt. Now, if all dis tins dey go on, pesin no quick pay, di tin be say di moni no dey stay for wia e first dey. Di moni go dey increase. E go dey increase, e go dey increase, e go dey increase. And if di pesin dey no fit call police. Dem fit even go use lawyer carry di pesin go court join pesin wey just dey recover. So if pesin see say di moni wey suppose dey don take pass, like e don take time well well, make im ensure say one, em communicate wit di doctors or pipu wey dey in charge of di payment. Make im discuss wit dem how im go take pay am. And then make e ensure say im pay di ones wey dey high demanding. You know say na diffren different department na im dem go bring dia bill take come. So di pipu wey dey dia go fit tell am say, “Okay, pay dis one first. Pay dis one first.” um even if you no get di moni pay am once, you fit dey pay am small small. Dem go tell am say yes, for dis department, pay dis department fee. For dis department, pay dis department fee. Bicos diffren department get dea diffren penalty or if you no pay wetin dem go do person, So di pipu wey dey in charge go say, “Oya, pay dis one first, pay dis one first,” so dat di moni wey go dey increase no go dey skyrocket. um

Oketoday we go talk abat access to specialist, make we understand say access to specialist care Dey very very essential to pipu wey get complex or chronic health conditions,d reason why be say, specialist e get ha e take Dey take care of dem ,so with da wan we go look the benefit of specialist care, number one, espatis, dem sabi the work well well becau dem Dan advance for training, dem don advance for experience for the sickness so dem go know ha dem go take treat that persin make the persin well, number 2 na accurate diagnosis, so this specialist because say e Don get many many experience in go know Wetin that sickness be thru thru and ha e go take?? Give the person treatment,, naa because say na specialist d persin wey dem Dey treat go take d medisin as dem take prescribe am but dem dem get barrier to accessing specialist care, number one na location, if person Dey for rural area wey dem Dey call village and specialist Dey for urban area wey dem Dey call city e go hard to see specialist?? Because dem no Dey d sane place, number two na d moni too much?,, e high well well an den sometimes insurance no even Dey cover specialist care, number Tiri to the barrier be say? some want referral dem go Dey ask you which doctor refer you, persin no just fit waka go meet specialist say Haa make this specialist take care of am, so na dis wans na be the barrier wey Dey for accessing specialist but make wu look at strategies to take improve an ,number wan na telemedisin, dis wan na wey be say the specialist go fit see in patient online or with phone or laptop e go consult an ?e go tell am Wetin e wan do so that especially those wans wey Dey for over area ,or for village dem go fit Wetin, meet the specialist and then make dem edicate patient so that dem go know Ha dem fit reach out to specialist so that dem go fit get treatment for their sickness tor the season

Today we go Dey talk ambulance services, na make we know say ambulance services e Dey very important to take handle emergency when e come to health care?? As e Dey provide fast transport to those pipu wey need help,?? Na we go look at importance of ambulance Service,,number one na emergency response, wan dem call ambulance fast fast e don come carry the patient go hospital and as dem take fast take carry am the ten dency wey the person go take survive that problem e don high, number two be say in Dey give life saving care, the pipu wey Dey do this ambulance service dem no just be ordinary pipu na pipu wey still know medsin, some of dem na even paramedics wey be say before them reach the hospital dem go don Dey give the person small small care to ensure say ha dem take meet the person no worst pass ha e go be when dem wan carry the person go inside the hospital?? Anada wan na timely transportation before dem go Dey wait to Dey find car wey go fit carry the person no matter ha the person Dey if the person need oxygen ambulance go parva, so anything wey d person need as per say to take sustain an till e reach hospital ambulance Dey do am but now we get different type of ambulance services number one na amergency ambulance this wan in terms of say emergency Dey ,dem go just call am, straight up dem don come come carry the person, dem we get non emergency ambulance that wan na patient fit just call say ha dem wan go hospital dem go just come carry the person comot, dem dem con get specialized ambulance this wan na the one wey Dey carry like children wey Dey just new born so with specialized need na that ambulance dem Dey use, so we con still talk about ambulance service Wetin Dey make up ambulance serv den get the paramedics dem Dey get Wetin dem call emergency medical technicians na all this pipu na in Dey Dey for inside ambulance service and then dem get challenges wey dem Dey face and even opportunities sometimes if fuel no Dey or some of the cu members no Dey dem fit no fit go so staffing, training, technology, but make we know say ambulance service e Dey very critical to emergency medical response and wey be say the person fit take survive

Today we go talk about cough and the cough wey we go talk about na dry cough, Dey cough for Dey make person Dey vex and dry cough e fit make person no Dey wetin in suppose do during this he say e for make person no do Wetin e suppose do during the night, so Wetin got cause dry cough number one na Wetin den call viral infection, viral infetion fit cause dry cough like say when person get flu or e get cold or any oda viral infetion wey fit cause am?? anada thing na maybe allergies, allergies na maybe dust as in the person Dey for where dust Dey go make the person get dry cough ,if na the wan wey be say that thing for flower wey dem Dey call pollen, person Dey react to am person fit even get Dey cough, another thing wey wey fit cause dry cough for get Dey cough ,Anada wey for cause dry cough na environmental factor smoke, smoke from cigarette, smoke from vehicles, smoke from even fire wood if the person Dey for where e Dey use firewood and if the air wey Dey around that place still dry so now Wetin be the symptoms and complications of dry cough na one be say the person go Dey cough e no go fit do Wetin e wan do for day time, for night wey e even want sleep e no go fit sleep because the cough go vun Dey disturb am for chest anada symptom na sore throat ,sore throat the person no fit swallow well if e swallow something the thing go Dey pain am for chest for throat another one na say the person go tire well well because say the person no fit sleep because say the person no fit do Wetin e wan do, the person go person go con see say in Dey tire?? How person fit take manage dry cough, one make the person ensure say Dey drink plenty water if d person Dey drink plenty water e go manage am, another wan be say e get Wetin dem Dey ,wan mechine wey dem Dey call humidifier make d person use am so that if air wey Dey inside dry well well the thing go help an put small small water for inside so that when he Dey inhale am e no go Dry like that, and then make d person go meet doctor make doctor tell am Wetin e go fit take

Today we go Dey talk abat coverage limitations, coverage limitation na wen person no fit get all the care wey e suppose get because say, insurance plan e no cover Wetin e wan do? or w no reach am and this limitation e Dey for inside tiri categori oo, wan na pre authorization requirement,e mean say before person go fit so that care or get access to that care?, e insurance pipu go fe authorize an say Aya na we send you go do am, number two na say d persin plan? E no reach Wetin e wan do, number tiri na say con share me Mr provision that mean the person e go pay small from in pocket d insurance pipu go pay small and in all dis wan e Dey delay care wey persin suppose get and e mean say if persin wan hetke,e nid to know allllllll the tins wey be say that Tin wen e register for the hetke,e Dey cover am so that before we go for hospitu, in go don know Wetin e suppose do and Wetin e no suppose do, ok so if we wan if we wan con talk am well well? If e lucky abat that pre authorization requiremen e mean say the persin go fes go call the insurance pipu say see Wetin I wan do o see Wetin I wan do o, Aya una go allow me do an? If den give a say make e do an? E go continue, bet If dem no gree an na in go say ok? decide to say if in by in sef go from in pocket pay everytiin so for the coverage exclusion e con still mean say that plan like I talk an before or the service e no join Wetin the persin fes pay for so e mean say that person too go still pay out of pocket ,that mean the persin go pay from inside moni? Then d next one na cour sharing e mean say na small small you go brin then the plan go brin anoda small small, so if we Dey go hospitu make we Dey wellll inform ask question so the persin wey do go, dem go fit take care of an, my pipu una thank you ooo

My pipu una well don oo today we go talk abat Covid nineteen, COVID nineteen na sickness wey be say? wan virus wey dem Dey call sacovi2 Dey cos and this siknes e don carry meni meni pipu life na in oyibo de call an globa pandemi, so?we go Dey look ha this sickness, take Dey waka from wan person go anoda? And Wetin persin go see wey Dey call symptoms so make we start symptom persin got see, number wan symptom be say the persin bodi go Dey hot, the wan wey dem Dey call fever ,go Dey hot pass normal,d persin go Dey cough, the person go Dey tire ,and d person no go fit Dey Brit con Dan, the wan wey dem Dey shortness of breath and ha e take dey spread be say na from air if person cough, if person sniz, anoda person con go carry an,????con snif an enta in body persin go fit get an e d pipu wen e be say if dem even get the tin sef e no go show for their face, all this symptoms wey I mention dem no go even see an at all but dem go Fi ?,still carry this sicknes give anoda persin, wen d thing go show for their bodi?,so we con get Wetin dem Dey call prevention, ha persin Fi take prevent am, number wan be say the person go go do vacin test mission so the person go go take vacin, the person go wear face mas, if w wear face mas for wer pipu Dey, so that in case persin cough person sniz e go see say the thing e no go just carry an enta bodi lie that and if pipu person still Dey for wer public place Dey make the person try make e Dey far from the next neybo, and d person don go asyde, con back make e wash in hand, ha e go take wash in hand, wash an with soap and water but if e con be say soap and water e no Dey wer the person Dey make d person use Wetin dem Dey call hand sanitiza, if e use hand sanitiza? The thing go ki the virus, for in hand because you know say for hand person hand Dey go face, e Fi even enta Mat enta eye, and all this place na wer the virus fit Dey enta from, many many pipu don put hand to still research to still see ha e be say this globa pandemic e don reduce and their wok don be say don come alive well because that pandemic e no Dey again

Ok today we go Dey talk about cpru, cpru meancadio puminari resuscitation, and this cpru na wan way wey den take Dey save lifeden get abc of cpru d a na airway, d b na breathing,d c na circulation so make we look at airway so if person wan do cpru,e go fest of all clear the airway ha e wan take clear d airways go make sure say e carry d head go back small wey be say e go raise the head as e go back the head e go raise so that e go fit open the person airway then for that airway make e check if obstruction Dey lie say maybe person chop food wey block in airway or if na small pikin e carry objet wey block in airway if e see say anything block the airway?make e remove am, so we go Dey look for britin na, so for britin make the person check for Brit make e LIsin if w go see any sand from d person Che chest or make e look in chic if e go Dey feel any air from the person nose then? If e don check am make d person give two Bret for evewi one sekon then e go compwess d chest den say two Bret be say?as e conpwess the chest wey e cmpwess the Che, e go pwess an, e ge ha e go take do in hand, pwess for below the chest, give thirty pwessin, wey Dey call conpwession, you go put air for the person mat, wans d persin don do an?make e monito d britin,??? If e be say the britin, don come up e go know say ok?go still check for ciculation, so nes wan we Dey go na ciculation, make e check if e see pos, make we check if we see pos, and if e see POs, make e still give that compwession, if d thing neva Dey well, dem make d person?ensure say in put in sef togeda, even as the person wey e wan give the CPru ,because sometimes some persons Fi still Dey fear so d person must put in sef togeda so that in fit save life

To day we go Dey look distance to hetke faciliti, so Wetin b d difference from wan hetke facility go d oda, we undastand say?,if pesin Fi reach hospitu, d chance wey b say the persin ge, beta treatment d persin quick well,e Dey high so we go luk at distance wey Dey for het faciliti, some tym na rural and Oba area, na in be d distance, persin, Den wan Carri persin, from village side go tan for treatment, an if dis two places no say as den take Dey d tym definateli,d tym w no be sumo tym,e Fi cos say d persin wen den wan even carry go before e even reach there d sickness don even wos or some tym e Fi even lid to det? So and den d way wey be say d hetke Fi take handle d mata con b as say e go lead to power hetke management, so con be as if those pipu no know Wetin dem Dey do or an becos say dem no quick bring d persin com, naa we go luk globa map of travul tyms, na? If e b say?all d hetke facilities e Dey for map e go Dey very easy for pipu to take know d next hetke faciliti wey den wey Dey near to wer den Dey or wer den fit go?and ha den fit take assess an, and if e b say dem Dey make decisions in terms of hetke facilities dem go still know ha dem go take may good decisions and resource allocation say ha dem wan take share sontin for den to May sure say their atcome e Dey very well and ok an even all this Tins if Den put an together get tins wey be say? Naa? Wen you reach emagency ke e go Dey very very epfu becos d pipu Fi no really know ha d road be hard place b but if d Tim don Dey for this globa map e Dey very easy for den to assess den check map d map go te den ha den go take waka d place an if den do an like that e go still help ep for Wetin den call het planning wen d het pipu or public het pipu or pipu wey Dey I charge Dey try Dey make decision ha dem wan take Eida add hetke faciliti make Dey clear to some certin pipu den Fi make good infon decision

Today we go talk abat doctors and pipu wey don go medical school and den don give dem certificate say dem don sabi den fit go Dey treat pipu and doctors Wetin den Dey play for Awa society d role wey den Dey Dey play na ogbonge role cos if doctors no Dey sickness go don use pipu eye see shege so make we luk at?? Wetin doctors dem Dey do, number wan doctors den Dey diagoniz, dem Dey treat ,that means dem Dey check Wetin d problem be and dem if dem don know d problem dem go con know haw den wan take treat d person so dem go check problem? Dem go con know how want take treat the problem anoda thing wey doctors Dey do be say dem fit dey give pipu information on haw dem fit take prevent sickness and disease ?so dem fit tell dem so before person fi come that visit e Fi come do rutin check or het screening if den check or give person information or vacin wey person suppose take dem anoda tin wey doctors Dey do be say Dey Fi Dey give education to patient on ha that treatment when dem Dey give dem wey be say d Tim no go fit come back or ha dem go Fi take manage that treatment or that sickness na we get different types of doctors, we get primary care doctor this wan na just routin care and if the tin pass their hand we go send an go specialist, specialist na pipu wey be say dem focus for one particular area like specialist for eyes, specialist for nose, specialist for ear, ahennn!! then another set of doctors na sojuns, ba sojuns na pipu wey Dey perforn opration, na dem be con na dem be sojuns and den Dey get challenges wey be say doctors dem Dey face sometimes doctors too na uman bin oo ,den go Dey for work for long for long awas con Dey face stress, an some patients too den no Dey help matters dem no Dey know say doctors dem be uman bin, doctors dem be uman bin make we ensure say we coprate with dem an Wetin den say make we do make we try make we do an so and dis doctors dem Dey find fufiment wen den see say person wen den treat d person e don Dey well